Issi yunbburshshiya tamaare issi lo''iyaa caamma wottidi a bollan lo''iya suriyaa gixxidi shamissiya maayyidi kilassiyaa biide de'ees.

Astamaaree ootta go assymenttiyaa issi lo'iya kushe xaafuwan xaafada lo'iya hanotan giiggissada ooppekka suure giiggida hanotaa oottada Astamaareessi guyye zaariyode naati ubbay neegaa xeelidi hagee ayba lo"i giyode tawu beqa ufayssay siyeettees.

issi wolqaamiya giyan issi keehippe puulatta giigida macca na'iya giyaa gidduwa eqqada ba puula asaa bessana gaada kantiyaro ubba attuma naati guyye guyye simmidi xeelidi dees.

Dumma dumma biittan dumma dumma qaalan asay hegeekka ayaanama yeettaanne alamiyaa yeettaa getettidi naa"awu shaahettees. Ayaanama yeettay woossa keetan eqqidi yeexxiyoogaa gidishin alamiyaa yeettay qassi dumma dumma kawo keettatun eqqidi yeexxiyoogeta giididi

qaalay de'o yaagiyaa woossa keettaa keehippe dosayiis. Ta amanaoykka woykko taagee woossa keettaykka a gidiyoo giishshatasi. Taani koyro a doora eekkidoy yesuusi kristtoosi xoossa na'aa giidi ammaniyoo giishshasa.

Nuson ta heezzantto na'a. taappe koyiro na'iya maccaaro appe kaalliyagee attumaagaa gidoshin issippe doosu hegaadaanikka dumma dumma biittay issippe shiiqidi issippetettan issippe shiiqidi dere geettes.

kaamee maadeesinne qohees. maadiyoogee aybee giikko asay issi sohuwappe hara sohuwa guutta saatiyan gakiigana danddayees. qa qohiyoogee erennan akeekennan asay ogiyara kanttiyode qohuwa gatana dandayes asaa boli.

Heezzu wodalla naati ogiyara biyageetu giddoppe issoy muuziya oyqqiwuttiis, issoy apukkaadduwa, issoy mangguwa oyqqidi miiddi ogiyara biiddi beettoosona. He naatu giddoppe naa"ati attumaagaa issinna maccaaro.

Asay issibaa xallan miishshaa demmana danddayenna, gaasoykka dumma dumma miishshaata haariyogan leemissuwaassi birata qoxxiyogan, gadiya goyioyogan dumma dumma so giddo miishshata shammiyogan hegeeta simmidi qa laammiyogan asay baaga de'uwa laamanna danddayees.

Wolayitta sooddo naa"antto layitta heeraa sayinisiya tamaareti wontto guuran naa"u saatiyaappe guyyiyan tamaariyo kilaasiya gelidi timirttiya kaallana mala intena kaalettiya intee kaaletanchchiya inttena erisawus.

Issi keetan daro qoommo so miishshati de"oosona. Hegetuppe amaridaageti kaattaa kaattiyoosan uttiyaageta, amaridaageti qassi efiyoosan uttiyaageta amaridaageti qassi wuygeen woykko asay kattaa miyoosan uttiyaageta.

Naa''u wodalla naati issi issippe shiiqi cuppu gi kummi uttida manggo giddon mangguwaa xeerappe kaa'ida mangguwaa duutti duuttidi miiddi beettoosona.

Nugee keettay gaxare gidoogappe dendaagan karddiyaa shammanwu koyikko keehi adussa ogiyaa baada karddiyaa shaammada yays. Hegaa ta ogiyaa hemetays giishin iray bukkees. iin dumma dumma issi iita yiiloyiyaabay hegaa bootan tana gakkees.

Wolayttan daro qommo wogaa katati de'oosona. Hegetuppe amaridaageti mucchuwa, baaciraa, pooshamuwaa, gurdduwa, sulssuwa, hegaanne hegaa malatiyageeta gidishin eta gidoppe ta keehi dossiyoge qassi muchuwaa.

Woni asay issi bittaappe hara biittaa banaassi go"ettiyoo miishshay baynnaakko i wananee? Gasoykka issi sohuwaa baanaassi asay tohuwaan hemettiyaaba gidikko daro wodiyaa ekkidi he bootaa gakkanawu dandayees. Gidoshin ha'i zammaanabaa go"etiyoogan asay issi sohuwaappe hara sohuwaa baanawu cuuchchay meelenan diishin gakkanawu danddayees.

Issi oduwa aatiya eranchchay odiyo keettaa gelidi hachchissi odetana besiya ispportyiya naqaashaa yootidi stuuduwappe kiyidi beettees.

Issi bitanee ba keettaa bolla baggaara bootta qalamiya tiyidi garssa baggaara qassi salo mera qalamiya tiyidi ba keettaa puulayiiddi dees.

Naa"u asati issoy sintta baggaara issoy guye baggaara mottoriyan uttidi qachchaa ushiya mishshireeso biidi bettoosona.

Issi qeeri qoccan oyddu attuma naaturanne issi macca na'eera giididi issi ka'idaaba bayzziyoo woykko piraapiretta bayzziyoo heeran eqqidi issi na'eeppe piraapiriyaa shaammidi de'oosona.

Issi aaway na'ay peesbukkiya xeelidi diyaaga be'iddi, keehippe yillotidi hagaa nababiyo saattiyan peesibukkiyaa be'ay yaagi yillotidi dees.